Zisolo zili zibili muchigona shayoma chilimo bunyasi.

Inzu boraundi bwesi bombekela bunyasi ni misaala ni nyanza yee bisaala

Umuseeza agwatire inkofiira imbesemu ni shijaketi ni shisawu, umukasi naye ali ni masiki ali kumupima temperature.

Kungazi kwegumuzigiti bayimbaka babitisako ni langi yenabizali bakhagoda bulayi bakamiliyisa

Bakana ni basinde beboyele buyele bateleko ni gamoya bali kukyina makyina gebuwangwa bwawe bwe kyikolomojo

Umusiya i'mile kunyanza ku'tulo, agwatile lugabire, a'ambile ni mpimbo ,akwatile shipale shinyimpi ni T'shati

Zimotoka zili mutawuni zili kulugudo zilikubitisana indala itaxi ili mumaso bilako kanayu

intsofu ikhulu iliakari ebisaali ni kimisala ni ambi aluguddo khaila khaliwo.

Bayimbakha khayu khalayi khe kumuzikiti khungazi bakhitoloza ni kimisala shiliwo akhundulo

Hm zimbusi zili zidatu, imwanga ne imaali ni iye litaka eh zili kubukalu kutulo gwe gamezi.

Umuseza awa... alikuvuga idigi agwatile shi overall asudile zi create za soda ni zimotoka.

Akhaana khafiti khimile khabundulo khasitulu khaliwo ni shipande she langi ye nabinzali ni basani ni khakhaana khandi khafiti khasinde khali khukenda ni kamaanda

Umusaani ali kutusamu irwimu mumupira winamilire awambimbire ishuma alikutusamo irwimu mumupira

shinywinywi shili shidwena nibimuli nibunyasi ni bidiba

Umwana alikuvuga indigi ateleko shidomolo gundi umukana amulondelele itikile gundi naye itikile shidomolo uwenkasi nikakana kajeke ni kakana.

Inzu nigimisaala igindi ili yelitaka gindi yegolofa lisomelo

babaana bali khebenyaa khapila ni bayozile zinanga banikhile khulusubo zijini

Bakhasi biboyele binyele ni bikomo bamemele abana bagwatile tsinanga tsimbesemu, tsenabintsari

Umuntu awambile inyeni ili ndwena mu kala iyanabinzali ni'mali e ajiwambile.

Madote gali ku ndigi ni kamotoka kaliwo tsindima tsili mulugundo ni babantu bimikile kutulo ni zisawu